Geejjibaa fi konkolaataawwan Geejjiba jechuun adeemsa wanti tokko iddoo tokkoo fuudhamee gara iddoo tokootti geeffamu 'Geejjiba' jedhama. Konkolaataawwan jechuun qindaa'ina yookiin walitti qabama konkolaataa gara garaa walitti dhufanii iddoo tokkotti 'konkolaataawwan' jedhamu.

Seera kabachiisaa Seera kabachiisaa jechuun nama ulaagaa dambii biyya tokko seeraa fi dambii eeguudhaan akkasumatti dambii beekuudhaan haala seera qabeessa ta'een mirga biyya tokkoo kan eegsisu jechuudha.

Qoricha aadaa jechuun qoricha hawaasni tokko yookiis sabni tokko uumamuuma isaatii irraa jalqabee fayyummaa isaatiif kan itti fayyadamudha. Qorichi aadaa kunis qoricha ammayyaa irraa waanti adda isa godhu qoricha uumamumaan argamudha.

Biqiloota jechuun gosa lubb-qabbeeyyii uumamaan bifa magariisa qabanii fi adeemsa ifa aduutti fayyadamuudhaan nyaata mataa isaanii qopheeffachuun kan jiraatan biqiloota jedhamu.

Amantaa jechuun dhaabbata namoonni garaagaraa walitti qabamuudhaan waaqa isaanii waaqeffachuudhaan yookiin waaqa isaaniif galata galchuudhaaf kan ittiin dhimma bahan jechuudha.

Jii'oogiraafii jechuun kan waayee uumamumaa yookiin karaawwan nam-tolcheetiin argaman kan qo'atu jechuudha. Seenaa jechuun wanta darbe bifa seeneffama ta'een kan uummata tokkoof yookiin saba tokkoof dhiyaatu jechuudha.

Meeshaalee manaa Meeshaalee manaa jechuun meeshaaleen kun tajaajila mana keessatti kan laatani dha. Meeshaaleen manaa kunis mana keessatti qofaa argamu dha. Tajaajila namootaaf kan laatan jechuu dha.

Oomishaalee suppermaarkettii Oomishaalee suppermaarkettii jechuun gosa oomishaalee ta'anii kan namoonni garaagaraa yookiis namoonni dhuunfaa oomisha kana akkaataa qulqullina qabuun akkasumas akkaataa bareedinaatiin kan gabaaf dhiyeessan jechuu dha.

Faaya Faaya jechuun gosa meeshaa miidhaginaa yookaan bareedinaa ta'anii, kan namoonni dhuunfaan bareedina yookaan miidhagina isaanii mul'ifachuu dhaaf itti fayyadaman jechuu dha.

manneen dhugaatii jechuun kan dhugaatiiwwan gosa garaagaraa mana tokko keessatti argaman jechuudha. Manneen nyaataa jechuun gosoonni nyaataa garaagaraa kan mana sana keessatti argamanii namoonni garaagaraa itti fayyadaman jechuudha.

Daldalaa fi gabaa Daldala jechuun adeemsa ilmi namaa Meeshaalee garaagaraa itti wal jijjiiran jechuudha. Gabaa jechuun immoo iddoo itti waantonni garaagaraa itti wal jijjiiran , Meeshaaleen garaagaraa bakka itti wal jijjiiran jechuudha.

Hojii Hojii jechuun adeemsa hawaasni tokko yookiin uummanni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko ittiin jireenya isaa geggeeffachuu dhaaf dhimma itti bahu jechuu dha. Hojii jechuun namni dhuunfaa tokko nama birootiif hojjechuu dhaan galii yookaan bu'aa itti argatu jechuu dha.

Barumsa Barumsa jechuun hawaasni tokko yookiis namoonni garaa garaa wanta kanaan dura hin beekne beekuu dhaaf yookiin baruu dhaaf kan dhimma itti bahan jechuu dha. Barumsi kunis iddoowwan garaa garaa tii argamuu kan dsnda'ani dha.

Hawaasa fi maatii. Hawaasa jechuun iddoo walitti qabama waantota garaagaraa , bifaan, gosaan waantonni garaagar ta'an iddoo tokkotti yeroo walitti qabaman hawaasa jedhamu. Maatii jechuun waantonni gosaan, bifaan akkasumas dhiigaan tokko ta'an iddoo tokkotti yoo dhihaatan maatii jedhamu.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii jechuun iddoo kuufama yookaan walitti qabama dhugaatiiwwan gara garaa jechuu dha. Manneen nyaataa jechuun iddoo itti argama gosoota nyaataa garaa garaa iddoo itti argamu jechuu dha.

Dhugaatiiwwan Dhugaatiiwwan jechuun gosa dhugaatii garaagaraa walitti qabamuun yookaan kuufamuun iddoo tokkotti dhugaatii jedhamu. Dhugaatiiwwan kunis kan namoonni garaagaraa , namoonni dhuunfaa fayyummaaf akkasumas bashannanaaf itti fayyadaman jechuudha.

Elektirooniksii Elektirooniksii jechuun meeshaa ammayyaa hawaasni tokko akkasumas namoonni dhuunfaa gara garaa, akka humnaatti yookiis akka meeshaa waan tokko dalagaa wayii itti fufsiisuuf itti fayyadaman jechuu dha.

Faaya. Faaya jechuun gosa meeshaa kan namni yookiin namoonni dhuunfaa akka bareedinaatti yookiin akka miidhaginaatti itti fayyadamu jechuudha. Faaya kanas gatii yookiin maallaqaa garaa garaa baasuun gabaa irraa bitatee kan itti fayyadamu jechuudha.

Muuziqaa. Muuziqaa jechuun adeemsa namni dhuunfaa tokko yookiin namoonni garaa garaa ergaa mataa isaanii yookiin ergaa dhuunfaa isaanii dabarfachuuf bifa muuziqaa yookiin sagalee bareedaa ta'een tu'uumuudhaan ergaa isaanii ittiin dabarfatan jechuudha.

Faashinii Faashinii jechuun wanta kana dura haaraa ta'e yookiis wanta kanaan dura ijaan argamee hin beekne, namoonni gara garaa wanta haaraa kana dhiyeessuu dhaan, namoonni gara garaa gabaa irraa akkasumas namoota gara garaa irraa argachuun dhimma itti bahan jechuu dha.

Faashinii Faashinii jechuun wanta kanaan dura haaraa ta'e tokko yookaas kanaan dura ijaan argamee hin beekne akka haaraa ta'etti mul'atee kan namoonni garaagaraa gatii garaagaraa baasuudhaan itti fayyadaman jechuu dha.

Miidiyaa hawaasaa Miidiyaa hawaasaa jechuun odeeffannoowwan garaagaraa karaa miidiyaatiin hawaasni tokko ittiin dhimma itti ba'uu dha. Miidiyaan kunis karaawwan garaagaraatiin sabni tokko (hawaasni tokko) odeeffannoowwan garaagaraa ittiin argachuudhaaf kan itti fayyadamuu dha.

Miidiyaa Hawaasaa Miidiyaa Hawaasaa jechuun kan hawaasni tokko yookiis hawaasni gara garaa, kan namoonni dhuunfaa tiin odeeffannoo gara garaa itti argatanii, hubannoo fi beekumsa gara garaa irraa baratan akkasumas irraa argatan jechuu dha.

Geejjiba, geejjiba jechuun tajaajila hawaasaf kan laatu ,geejjiba jechuun wanta tokko iddoo tokkoo fuudhee gara iddoo biratti kan geessu jechudha. turisiimi jechuun iddoo yoolan bakka wantoonni garaagaraa argamuudhan daawwiif kan oolanidha. Immigireeshiin jechuun godaansa wantoonni garagaraa alarra gara keessatti godaanan jechudha.

Muuziqaa Muuziqaa jechuun kan namni tokko ergaa garaagaraa dabarfachuudhaaf sagaleewwan garaagaraa itti uumudha. Sagalee bifa bareedaa itti uumuudhaan ergaa isaa kan itti dabarfatu jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaa kan miidhaginaa fi yookiis bareedinaaf oolu jechuudha. Meeshaaleen miidhaginaa kunis miidhagina namoonni garaagaraa bifa garaagaraatti fayyadamuudhaan kan isaan akka miidhaginaatti itti fayyadaman jechuudha.

Siyaasa jechuun adeemsa biyyi tokko seeraa fi dambii mataa ishii baafachuudhaan waa'ee dhimma biyya ishee, mirga uummatashee ittiin kabachiifattuuf akkasumas mirga daangaa mataa ishee ittiin kabachisiifachuu gargaaramtu siyaasa jedhama.

Koheewwan Kopheewwan jechuun walitti qabama kopheewwan gara garaa bakka tokkotti walitti qabamuu dhaan iddoo tokkotti argaman jechuu dha. Kopheewwan kunis gosaan yookiis bifaan kan gargar ta'anii iddoo tokkotti walitti qabaman jechuu dha.

Asxaa Asxaa jechuun gosa margaa ta'ee tajaajila garaagaraatiif kan oolu jechuudha. Asxaa jechuun gosa margaa ta'ee beeyiladootaaf akka madda nyaataatti kan tajaajiludha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun gosa oomishaalee ta'anii kan namoonni dhuunfaa yookiis uummanni tokko oomisha garaagaraa bifa bareedaa ta'een yookaan bifa qulqullina qabuun gabaaf kan dhiyeessudha jechuudha.

Amantaa jechuun bifa namoonni garaa garaa iddoo tokkotti walitti qabamuun waaqa isaanii yookaan uumaa isaanii itti galateeffatan akkasumas itti waaqeffatan jechuudha.

Jii'oogiraafii jechuun damee barnootaa ta'ee kan waayee lubb-qabbeeyyii lafa kanarrati argaman akkasumas lubbu-maleeyyii lafa kanarrati argaman kan qo'atu jechuudha. Seenaa jechuun damee barnootaa ta'ee kan waayee wanta darbee tokko qoratu jechuudha

Manneen dhugaatii Manneen dhugaatii jechuun dhugaatiiwwan gosa gara garaa mana sanatti kan argamani dha. Dhugaatiiwwan manneen sanatti argamanisi dhugaatiiwwan gosa gara garaa ti. Manneen nyaataa jechuun immoo gosoonni nyaataa gara garaa mana sanatti kan argamani dha. Mana kana keessattis kan argamu gosoota nyaataa gosa garaa garaa ti.

Geejjiba jechuun kan hawaasni tokko yookiin namni tokko wanta tokko iddoo tokkoo fuudhee iddoo biraatti geessuudhan kan tajaajiludha. Konkolaataawwan jechuun tajaajila tokko iddoo tokkoo fuudhanii gara iddoo biraatti geessuudhaf kan tajaajilanidha.

Hawaasa jechuun iddoo wantoonni garaa garaa dhiigaan, bifaa fi amalaan wantoonni gargar ta'anii iddoo tokkotti argaman jechuu dha. Maatii jechuun immoo firoomaan yookiis immoo dhiigaan mana tokko keessatti walii wajjiniin kan jiraatan jechuu dha.

Nyaata jechuun soorata dhalli namaa yookiin akkasumas wantoonni lubbuu qaban kan lafa irra socho'an foon isaanii ittiin jiraachisuudhaaf yookiin foon isaanii ittiin humna argachiisuuf kan itti fayyadaman nyaata jedhama.

Bineensota manaa Bineensota manaa jechuun dhala namaa tti yookiis namoota tti madaqanii mana kan jiraatan yoo ta'u; Bineensota alaa jechuun immoo bineensonni kun namaan alatti yookaan bosona keessa galanii kan jiraatani dha.

Siyaasa jechuun hawaasa tokko yookiin uummata tokkoof yookiin biyya tokkoof akkaataa dambii seera qabeessa ta'een hawaasni sun karaa nagaa fi karaa mirga eegamaa ta'een Akka jiraatu gochuu jechuudha

Geejjiba jechuun adeemsa wanti tokko iddoo tokkoo kaafamuudhan gara iddoo biraatti geeffamudha. Konkolaataawwan jechuun walitti qabama konkolaataawwan garagaraa iddoo tokkootti qabanuudhan hawaasa kan tajaajilanidha.

Ji'ograafii jechuun wantoota uumamaan, akkasumas, wantoota dhala namaatiin hojjetaman hunduma kan qo'atu jechuudha. Seenaa jechuun wanta darbe tokko kan qo'atu jechuudha.

Hawaasaa fi maatii Hawaasa jechuun walitti qabama waantota garaagaraa bifaan, amalaan akkasuma gosaan kan gargar ta'an iddoo tokkotti walitti qabamanii jechuudha. Maatii jechuun waantonni bifaan akkasumas amalaan , gosaan wal fakkaatan iddoo tokko yookaan mana tokko keessa jiraatan jechuudha.

Nyaata jechuun soorata kan wantoonni lubbuu qabaan lafa kanarratti kana socho'an namas dabalatee akka humnaatti yookaan foonsaanii jiraachisuuf kan sooratan jechuudha.

Hojii jechuun kan hawaasni tokko itti gargaaramuun ittiin dhimma bahuudhaaf jireenya isaa fooyyeffachuuf kan nama tokkoof hojjachuudhaan bu'aa gaarii irraa argachuuf kan dhimma itti bahu jechuudha

Ispoortii jechuun haawaasa tokkoof yookaan biyya tokkoof gahee fi bu'aa olaanaa kan argamsiisu jechuu dha. Isportii jechuun namni dhuunfaa tokko fayyaa isaa ittiin mirkaneeffachuuf kan dhimma itti bahu jechuu dha.

Seera kabachiisaa jechuun biyya tokko keessatti haala dambii biyya sanaa beekuun yookiin seera biyya sanaa sirriitti beekee akkaataa seera sanaatti sirna qabeessaan biyya sana kan gaggeessu jechuudha

Nyaata Nyaata jechuun kan lubbu qabeeyyii ta'an hundumti isaanii warri lafa irra socho'an foon isaanii akkasumas jireenta isaanii itti fufsiisuuf kan soorata gara garaa irraa sooratan 'Nyaata' jedhama.

Bineensota manaa fi Alaa, bineensota manaa jechuun Kan manatti galan yookaan Kan namatti madaquudhaan nama waliin mana keessa jiraatan jechuudha. Bineensota alaa jechuun namarraa fagaachuun yookiis bosona keessa jiraachuun Kan beekaman jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosa biqiloota ta'anii akka madda nyaatatti kan fayyadanii fi akka madda galiitti dhala namaaf bakka guddaa kan qabanidhaa.

Geejiba Geejiba jechuun tajaajila hawaasa tokkoof kan laatudha. Geejibni kunis waanta tokko iddoo tokkoo fuudhee iddoo biraatti geessuudhaan tajaajila kan kennudha. Turizimii jechuun iddoo waantonni garaagaraa argamuudhaan daawwiif kan oolanidha. Immigireeshinii jechuun godaansa waantonni garaagaraa alaa gara keessaatti godaanan jechuudha.

Muuziqaa, muuziqaa jechuun adeemsa namni dhuunfaan tokko yookaan hawaasni tokko ergaa mataa isaa dabarfachuudhaaf bifa sagalee bareedaa taheen walitti qindeessuudhaan yaada dhuunfaa isaa sana itti ibsatu jechuudha.

Amantaa jechuun dhaabbata namoonni garaa garaa walitti dhufuudhaan iddoo tokkotti walitti qabamanii akkaataa seera qabeessa ta'een, waaqa isaanii yookaan uumaa isaanii itti waaqeffachuudhaan yookiis ittiin galata galfachuudhaan iddoo itti walitti qabaman jechuudha.

Eleektirooniksii Eleektirooniksii jechuun meeshaa ammayyaa kan hawaasni tokko yookiin biyyi tokko waan tokko ittiin sochoosuuf akkasumas waan tokko haala gaarii ta'een ittiin hojii isaa yookaan dalagaa isaa itti fufsiisuuf itti fayyadaman jechuudha.

Barumsa jechuun kan namoonni garagaraa muuxannoo yookiin beekkumsa garagaraa argachuudhaaf kan namoonni kitaabota garagaraa akkasumas nama irraa barachuudhan kan argamu jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun hawaasa tokkoof gahee fi bu'aa olaanaa kan qabudha. Bu'uuraalee misoomaa jechuun kan hawaasni tokko jireenyasaa gaggeeffachuudhaaf itti fayyadamu jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun walitti qabama yookaan walitti qabama wantoota garaagaraa iddoo tokkotti walitti qabamanii kan namoonni fayidaa dhuunfaa isaaniif fakkeenyaaf bashannanaaf itti fayyadaman jechuudha .

Mana jechuun man'ee yookaan iddoo wantoonni yookaan wantoonni lubbuu qaban kan keessa jiraatan jechuudha. Mana jireenyaa jechuun wantoota lubbu qabeeyyii ta'an iddoo tokkotti qabamanii kan keessa jiraatan jechuudha.

Beeksisa Beeksisa jechuun adeemsa wanti tokko yookiis saba tokkoof yookaan nama dhuunfaa tokkoof wanta haaraa ta'e tokko yookiis wanta kanaan dura beekamu tokko akka hubannoo tti yookaan akka yaadachiisaa tti kan nsma dhuunfaa yookaan hawaasa tokko gargaaru jechuu dha.

Barumsa jechuun adeemsa namni dhuunfaa tokko yookiin hawaasni tokko beekumsaa fi muuxannoo garaagaraa irraa argachuuf wantoota garaagaraa dubbisuun irraa argatu jechuudha. Kun kan namni dhuunfaa tokko ittiin muuxannoo isaa gabbifachuu yookiin beekumsa isaa ittiin dagaagfachuu danda'u jechuudha .

Hooggantoota bebbeekamoo Hooggantoota bebbeekamoo jechuun walitti qabama hooggantoota garaagaraa, akkaataa muuxannoo qabaniin akkasumas beekumsa qabaniin yookiis saba duratti yookiis uummata duratti beekamtii olaanoo kan qaban hooggantoota bebbeekamoo jedhamu.

Beeksisa jechuun bifa agarsiistuu yookaan mul'istuu waanta tokkoo kan ta'e jechuudha. Kana jechuun kan namoonni waanta tokko baruudhaaf yookiis argachuudhaaf beeksisa kanatti gargaaramuudhaan waanta isaan barbaadan sanaaf kan dhimma itti ba'an jechuudha.

Siyaasa, siyaasa jechuun qajeelfama yookaan imaammata biyyi tokko eenyummaa ishee yookiis akkaataa ittiin biyyi tokko geggeeffamuuf itti fayyadamtu siyaasa jedhama.

Oduu Oduu jechuun adeemsa odeeffannoo garaagaraa namni dhuunfaan tokkoo madda garaagaraa irraa walitti qabuudhaan yeroo tokko yookaan Saatii tokko keessatti hawaasaaf dhiheessuudhaan, hawaasni odeeffannoo haarawaa ta'ee, akka irraa baratan gochuu jechuudha.

Arkitekcherii jechuun ogummaa akkatti ijaarsa tokko itti ijaarru jechuudha. Ijaarsa jechuun walitti qabama yookiin qindoomina wantoonni garagaraa walitti dhufanii dhaabbachuun ijaarsa jedhama.

Ji'ogiraafii jechuun kan wantoota uumamaan argamu kan amalaa fi bifasaanii wajjiniin kan qo'atu jechuudha. Seenaa jechuun waanta darbe, kan har'a jiru walitti qabuudhaan, iddoo tokkotti seenessuudhaan, kan namootaaf ifa gochuudhaan namoonni dhimma itti bahan jechuudha.

Qonna Qonna jechuun tajaajila guddaa yookiis bu'aa guddaa hawaasa tokkoof yookaan uummata tokkoof argamsiisu jechuudha. Qonni kunis gosoota garaagaraatiin qonni ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf horii horsiisuu, qonna qotuu, yookiis lafa qotuudhaan kan hawaasni dhimma itti bahu.

Daldalaa fi Gabaa Daldalaa jechuun kan meeshaalee garaagaraa namoota garaagaraa irraa bituudhaan kan gabaaf dhiyeessu jechuu dha. Gabaa jechuun iddoo meeshaaleen garaagaraa akka waljijjiirraatiif oolan jechuu dha.

Daldaala jechuun adeemsa wal jijjiirraa yookiin wantoonni garagaraa namoota garagaraa irraa wal jijjiiran jechuudha. Gabaa jechuun iddoo wantoonni adda addaa itti wal jijjiiran jechuudha.

Manneen dhugaatii jechuun iddoo kuufama yookaan walitti qabama dhugaatiiwwan garaagaraa mana sana keessatti argaman jechuudha. Manneen nyaataa jechuun iddoo nyaatni garaagaraa yookiin gosoonni nyaata garaagaraa itti argaman jechuudha.

Aasxaa. Aasxaa jechuun gosa margaa ta'ee tajaajila garaa garaatif kan oolu asxaa jedhama. Kunis keessattuu beelladoonni akka madda soorataatti yookis akka madda nyaataatti kan itti fayyadaman jechuudha.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo miidhagaa ta'ee fi iddoo nama hawwatu ta'ee kan namoonni garaa garaa bashannanaaf kan itti gargaaraman jechuudha. Giddu gala bashannanaa kanattis wantoonni mimmiidhagoo fi babbareedoo ta'an kan keessatti argaman jechuudha.

Siyaasa jechuun kan namoonni garaa garaa yokis namoonni tokko tokko biyyasaanii keessatti mirga uummatasaanii kabachisiifachuudhafii sirna kanaa kan ittiin dhimma ba'an jechuudha. Siyaasni kunisii biyyoota garaa garaa wajjiniin ta'uudhaani waa'ee dhimma biyyasaanii sanaa xinxaluudhaani mirga biyyasaanii kan kabachisiisan jechuudha.

Faaya jechuun gosa meeshaalee namoonni dhuunfaa yookiin namoonni garaagaraa bifa miidhaginaa fi bareedinaaf itti fayyadaman jechuudha. Faaya jechuun kan namoonni gatii garaagaraa yookaan maallaqa garaagaraa baasuudhaan kan gabaarraa bitatanii bareedinaaf itti fayyadaman jechuudha.

Amantaa Amantaa jechuun dhaabbata namoonni garaagaraa namoonni dhuunfaan iddoo tokkotti argamuun beekamudha. Walitti qabamuudhaan waaqa isaanii uumaa isaanii waaqeffachuu itti galateeffatan jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun mana keessatti kan argaman ta'ee namni dhuunfaa tokko tajaajila manaatiif oolu jechuudha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun kan hojiif yookaan dhaabbata tokkoof namoonni dhuunfaa iddoo tokkotti walitti qabamanuun kan dhimma itti bahan jechuudha

Barumsa Barumsa jechuun kan Hawaasni tokko yookaas namni tokko wantoota garaa garaa irraa muuxannoo fudhachuu dhaan yookiis wantoota garaa garaa dubbisuu dhaan akkasumas namoota garaa garaa irraa barachuu dhaan kan argamu jechuu dha.

Oomishaalee suuparmarkeettii. Oomishaalee suuparmarkeettii jechuun gosa oomishaalee ta'anii kan namoonni garaa garaa yookis namoonni dhuunfaa ta'anii akkaataa qulqullina qabuun yookis akkaataa bareedina qabuun kan gabaaf dhiyaatu oomishaalee suupparmarkettii jedhama. Kunis namni dhuunfaa tokko bu'aa olaanaa kan itti argatu jechuudha.

Asxaa jechuun gosa margaa ta'ee kan bifa biqilootaa kan qabu jechuudha. Akkasumas bifa marga fakkaatu ta'ee kan beeyladootaaf Akka madda soorataatti yookaan Akka madda nyaataatti kan oolu jechuudha

Barumsa. Barumsa jechuun adeemsa namni dhuunfaa tokkoo kallattiiwwan garaa garaatiin yookaan karaa garaa garaatiini wantoota garaa garaatti fayyadamee beekumsaa fi muuxannoo irraa argachuuf itti fayyadamu jechuudha.

Kitaabota jechuun kuufama yookaan walitti qabama kitaabota garaagaraaiddoo tokkotti yoo argaman kitaabota jenna. Gaazexaawwan jechuun odeeffannoo namni dhuunfaa tokko yookaan hawaasni tokko itti waan tokko baruuf itti gargaaramu jechuudha.

Oduu Oduu jechuun kan nam namoonni tokko tokko yookiis namoonni garaagaraa odeeffannoowwan garaagaraa iddoo garaagaraatii walitti qabuudhaan yeroo tokko namaaf dhiyeessan yookiis saba tokkoof kan dhiyeessan jechuu dha.

Oduu jechuun namoonni tokko tokko yookiis namoonni garaa garaa odeeffannoo garaa garaa iddoo gsraa garaati irraa walitti qabuu dhaani yeroo tokko yookiis sa'atii tokko keessatti kan namaaf dhiyeessu dha. Odeeffannoo sana uummata biraan gahuudhaan uummanni akka itti dhimma bahu kan taasisan jechuu dha.

Qoricha Aadaa Qoricha Aadaa jechuun hawaasni yookaqn sabni tokko fayyummaa isaa eeggachuu dhaaf qoricha kana uumamuma irraa jalqabee kan itti fayyadamu dha. Qorichi aadaa kunis qoricha ammayyaw irraa wanti adda isa godhuu qorichi kun ofumasaa tii jalqabuma irraa uumamaan kan argamu dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo bashannanaaf oolu ta'ee, iddoo kanatti wantoonni baay'een wantoonni mimiidhagoo ta'anii fi wantoonni babbareedoo ta'an iddoo kanatti kan argamanidha. Kunis namoonni akka daawwiitti kan itti gargaaramanidha.

Ispoortii Ispoortii jechuun biyya tokkoof iddoo olaanaa fi fayidaa guddaa kan qabudha. Ispoortii jechuun namni dhuunfaa tokko fayyaa isaaf yookiis madda galii irraa argachuuf kan itti dhimma bahu jechuudha.

Tajaajila bu'uura jechuun kan bu'uuraan hawaasa tokkoof yookiin maatii tokkoof tajaajila kennu jechuudha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gatii madaalawaa yookiin gatii gadi bu'aa ta'een hawaasaaf kan laatu jechuudha.